Tihi n san saya ka kom do di gbuni ka ŋarima tamtam kom maa zuɣu ka yiya gili tihi maa ni kom maa

N nyɛla paɣaba ayobu ka bi ʒiri taha ka yino gbubi guuka ka bi puuni yino tabi o shee